Lɔɛ kaa koɔroo zie la Ka lɔɛ a kyɔŋkyɔŋ are kaa dɔɔ kaŋ a iri a bonna ba naŋ maŋ eŋnaa kaa a de eŋ a lɔɔre poɔ a eŋnaa kaa ka kaŋ meŋ la te yuo a lɔɔre kaŋ a meŋ eŋnɛ kyɛ a lɔɛ eɛɛ lɔɛ anaare naŋ are.

Pɔgebɔ bayi ane dɔɔ bonyeni la, a pɔɔbɔ bayi sue kparoo tevaare. Ka ba zaa a vuun a sɛllɛ teere. K'a pɔɔ kaŋ seɛ kurtampɛloŋ.

Tontonema la a tonɔ ba toma. Ba sue ba tontoŋ kpare ka a yi aŋkaa, kyɛ ka ba vɔgle zupilpeɛle, a ti a kuruu a are. Ba toorɛɛ nu bontooree meŋ a tonɔ ne a ba toma. A kyɛ eŋ nɔɔtesɔglɔ.

Bondierii la, mui ane bɛŋɛ. Ka zɛvaare ane gyɛnlee a dɔgle a zu. Ka taaleɛ ane gyɛldogre ane nɛne, ane bɔɔdeɛ at aba naŋ kyee, a dɔgle a zu.

Pͻge la zeŋ, o sue kpare buluu ka peԑle a tõͻ tõͻ, koo te sõͻ a ŋmaara boma, ka o mare vũũ a dͻgele dansane ka suree a laraa a be ka genteŋ a biŋ ka boma a be a o poͻŋ.

Vũũ la di lɔɛ yaga yaga ane yie teŋɛ kaŋ poɔ. A a vũũ kpinne lɔɔre are la a be, ka lɔɛ ayi meŋ are a be. Ka noba a ŋmaara a sobiri ka ba tɔle.

Lɔɔre kaa koɔre zie la ka dɔɔ a eŋnɛ a lɔɔre kaŋa a kaa a kyɛ de o gbɛre kaŋa doglaa lɔɔre zu kyɛ ka kaŋ meŋ a beŋ a teŋɛ kyɛ kaa boma a kaa bon ennee boma a are are.